Imamfu ifise igisandasanda muntoki ikaba yicaye kw'ibuye inyuma yayo bikaba biboneka yukw'arahantu mugashamba ,ariko hafis ivyatsi bisa neza bitotahaye, bifis'ibara ryiza ry'urwatsi rubisi.

Ibarabara kunkengera zaho hariho ivyatsi bitandukanye, iruhande yaho hariho akarima gatoyi gateyemwo ibigoro n'ibindi bitegwa bitandukanye, iruhande yako karima hakikujwe amazu meza cane.

Imitumbi myinshi bagize y'imandarine badandaje mu soko zimwe zihishije izindi zisa n'urwatsi rubisi. Iruhande yaho hari igitenge c'uwuzidandaje hamwe n'igikapo gisa n'ubururu.

Impene nziza cane gose zifise amabara atandukanye, nyinshi cane zugaraniye ahantu, kimwe mubitungwa bikundwa cane muri afirika cane cane mubihugu vyo mubuseruko bwa afirika.

Umusozi muniniya ufise ibiyaya urimwo akazuba n'ahandi akazuba kadashika, ufise ibiti bimwe bihishiye ibindi bidahishiye vy'urwatsi rubisi bisa neza birebire.

Umugabo afise umutonga urimwo itomate n'inyishi cane gose ahagaze mumurima w'itomate uteye igomwe urimye kijambere usa neza urimwo n'ibiti bishingiye izo tomate zishobora k'udugirako kugira zikure neza.

Umuringoti ucamwo amazi, inyuma yaho hariho ivyatsi vyinshi vy’ibigazo n’ibindi vy’urwiri vyimejeje , inyuma y’ahantu bariko barubaka inzu igishinzemwo ibiti bagiheza kwubakisha.

Aho bata imyavu hari imicafu myinshi igiye itandukanye hari ubucupa bwinshi bugiye butandukanye amasashe ibintu vyinshi vy'imyanda bitandukanye bisa nabi cane gose iruhande hakaba hari igiti gifise amababi atotahaye asa neza

Umurima uteyemwo amshu nayandi ahejeje kwamurwa menhi cane gose biboneka yuko aramashu asa neza cane gose aberye ijisho nayandi kuruhande arimumufuko bamaze gutekera biboneka yuko arayo bagira batware.

Umwana mutoyi w'inzobe mwiza ariko aratamarira inkende, inyuma yaho hari ibiti vyinshi hari n'amazu asakajwe n'amabati yaguye ingese nibindi biti bitandukanye vyubundi bwoko.

Inzu isize amabara yera kubarabara ariho akantu wubakiye karimwo amashurwe ateye neza y'icatsi kibisi ayandi ahishiye meza cane ateye igomwe abereye ijisho.

Imvubu niniya cane rwose iriko iragendera ku mucanga ifise ibinwa binini n'ivyiso birebire, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane rwose birebire bimwe bihishiye, ibindi bisa n'urwatsi rubisi.

Mw'isoko aho badandariza ivyamwa vyinshi bitandukanye nk'ama pome imandarini, n'imicungwe ,n'imyembe, n'amabungo n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye biteretse ahantu biriko biradandazwa.

Umugabo yambaye ikambambiri yadugije ipantaro igera mu mavi yambaye agapira k'irabura afise ikiziriko muntoke ahagaze hejuru kw'ipine mu modoka y'isikaniya irimwo Inka.

Urupangu ruteyeko igiti c'ipapayi ku ibarabara gikuze kiriko ivyamwa vyaco n'amababi meshi amwe ahishiye ayandi y'icatsi kibisi iruhande yaho hari agati k'ishurwe.

Agahande gato karimwo ibiti vyinshi cane gose biteye igomwe vy'icatsi kibisi biri kunkengera z'ikiyaga kinini kirimwo ubwato bwinshi tudashobora guharura kigera kure cane gose mu misozi myinshi n'ibiyaya.

Umurima uteyemwo imyumbati imyinshi cane rwose itarakura neza inyuma yaho hari ibiti bibiri vy'ibigazi n'ibindi biti vy'ibigazi vyinshi inyuma y'ivyo biti bibiri rwose.

Imisozi itari miremire cane gose ariko igizwe n’ibiti vyishi cane gose igizwe n’ibindi vyatsi bindi vyagiye vyimeza vyishi vy’inyeshamba ahantu haniniya cane gose atamazu ahari.

Isake ivyibushe cane gose iteye igomwe ifise amabara menshi atandukanye iri munzu yayo, hasi hasasishijwe ivyatsi vyumye n'iferabeto zubakishije inzu.

Igiti c’ipapayi kiri ahantu kw’ibarabara biboneka kw’ari uruhunde y’urugo rw’umuntu. Igiti kiriko ama papayi meza gose ariko atarasha , atarahishira ngo umuntu ashobore kuyafungura bikaba biboneka ko ari igiti ci papayi gikuze kandi gifise ivyamwa vyinshi.

Inka zinini cane z'ivyibushe z'ifirizone ziteye igomwe zibereye ijisho zagiye kunywa amazi ahantu kunkengera z'ikiyaga ahantu uruzi rutembera haruguru yaho hariho ubwatsi bwiza butotahaye bubereye ijisho ntiworaba.

Uri ku nkengera z'ikiyaga kininiya cane gose, gikikujwe n’imisozi mitomito cane, iteyeko ivyatsi vyinshi cane gose n’ibiti birebire ariko bitari birebire gose.

Agashamba akarimo ivyatsi vyinshi vyo mw'ishamba vy'ubwoko butandukanye bimwe bihishiye ibindi bifise icatsi kibisi gisa neza n'ibindi bifise icatsi kibisi, ariko kirunguriye.

Itabi rimwe mu matabi akunzwe cane gose ryo mu bwoko bwa kijambere, ryamanyuwe riteretse ku meza yirabura n'ubumara bwayo bukaba bwasohotse hasi bukaba buri bumwebumwe ku meza aho babumanyuriye.

Imisambi myinshi cane gose iri ku mucanga iriko irafata kayaga n'ingona yavuye mu mazi iri ku mucanga haruguru y'ahantu ziri izo ngona iruhande yaho hari amazi haruguru yaho n'aho hari ikindi gihande kirimwo ivyatsi vyinshi.

Agatumba kanini karimwo igazo ryinshi cane karimwo n'ibitoke bikunzwe n'ibiti birebire cane gose n'inzu isakajwe amategura yakera.

Umugabo yambaye inkofero n'agafukamunwa yunamye, ariko aracanga imiti yo gupompera itomati aho ziteye ziriko ibiti zidugirako kugira zishoore kwama neza inyuma yaho haribido inyuma ma ya iwido hariho ahantu hari ipompwo bakoresha mu gupompera ivyo biterwa.

Ukuboko gufise ikibiriti kiriko kiraka kiriko kiradomeka itabi ryo mubwoko bw'ikizungu butamenyerewe cane gose mubihugu bidateye imbere cane gose ,banwa itabi ry'ikirundi .

Ikiyaga kininiya cane gose kigereza kure na kure nko kumetero igihumbi, haruguru y'inkengera z'ikiyaga hubatse akazu kamwe gasakaje amabati abantu bashobora guhagarara bariko bararaba ikiyaga, ako kazi kakaba kari imbere y'amabuye menshi cane gose.

Ikiyaga kininiya cane gooose kigera kure nakure, iruhande yaho hariho agashamba gatoyi karimwo ibiti vyinshi, n'ahantu hasa neza gose ku musozi hejuru hariko amazu.

Inka iri mu ruhongore rwayo iriko irafungura, umugabo ahagaze inyuma yayo yambaye agapira kera karimwo uturongo twirabura, kimwe mu gikoko gikunzwe gutungwa cane gose muri Afirika n'abantu benshi.

Akarima k'urugo gateyemwo intore zinasasiye , intore zisa neza cane gose zifise amababi meza kandi iruhande yaho hari ibiti vyinshi gose bimwe bininiya n'ibindi biboneka ko ari nk'ibiti vy'amavoka iruhande yaho hakaba hari inzu zibiri n'urutsinga hejuru.

Umurima muniniya cane gose utewemwo Ibintu vyinshi kumurongo ariko bitaramera ngo bishobore kuboneka , inyuma yaho hari imisozi miremire iteyeko ibiti vyinshi cane gose birebire.

Ikiyaga kininiya camezemwo urwiri rwinshi cane gose, inyuma yaho gatoyi hari inzu zigerekeranye izindi zitozito nyinshi cane gose nizindi ziri ku musozi hejuru haruguru yaho ziboneka amabati gusa.

Imvubu zibiri ziri mumazi. Hejuru yizo mvubu zose hariko hamwe hamwe utunyoni twera cane rwose, n'akandi kanyoni kari mutwatsi twameze hejuru kumazi. Amazi maniniya cane rwose, ikiyaga.

Ingurube imwe niniya ivyibushe iryamye hasi kumbaho irikumwe n'ikibuguru cayo kikiri gitoyi kitarakura cane bihagaze munzu yazo y'ubakishijwe imbaho.

Imyungu myinshi cane ihejejwe kwamurwa, isa neza ibereye ijisho bateretse ahantu kusima, iruhande yaho harih'igice kiriko amazi ,ikindi gisa neza atamazi ariko.

Urugo rurimwo ivyatsi vyinshi vyimejeje ahantu inyuma yaho yivyo vyatsi hari inzu yubatse isakajwe amabati ariko idafise amadirisha ikikujwe n'imbigombigo myinshi ziyizungurutse.

Inka nyinshi cane ziriko ziraca mu barabara ry'ikaburimbo ziragiwe n'abantu benshi bariko barazitwara, iruhande igiti kininiya kimaze gusagarara gishika ku nkengera ziryo barabara.

Inka nyinshi cane rose ziragiwe n'umuhungu ahagaze imbere yazo yambaye umupira afise n'inkoni ziri ahantu musi hari ubwatsi bwinshi cane rwose n'igicu gisa neza cane c'ubururu.

Inka zitatu ziri mu ruhongore rwubakishijwe ibiti n'amabati, n'umugabo umwe ariko araziragira, ariko arerekana inka imwe murizo, yambaye agapira k'imirongorongo. Hasi aho izo nka zihagaze hari ubwatsi bwinshi buzisasiye.

Uburaro buniniya cane gosi bw'inkoko, burimwo n'inkoko nyinshi cane gose bwubakishijwe ibiti busakajwe n'amabati hari n'igihande kimwe kidasakaye ariko hasi busasiye ibisiyeri kugira inkoko zishobore kuba ahantu hameze neza.

Imisambi ine. Ibiri miremire cane gose ifise ubuguru burebure n'iminwa miremire isongoye iri mu mazi y'ikiyaga kiyagayaga kiri ku zuba n'agati kamwe gashinze mu mazi.

Itongo rininiya batanguye kugirira umushinge vyamezemwo ivyatsi vyinshi vy’igazo vyimeza ahantu hagize imisi atakintu bariko barahakorera hariko haramera n’ibindi biti bindi bisanzwe vyo mw’ishamba.

Ingurube zitatu zivyibushe zisa neza ziteyi igomwe, n'iyindi mpene kuruhande iriko irarisha n'iyindi ngurube iri haruguru iriko irarisha nizo zitatu ziriko zirarisha ivyatsi bisa nk'icatsi kibisi, hasi hari isima.

Amashu menshi cane gose yamuye ,asa neza asa n'icatsi kibisi, kimwe muvyamwa vy'imboga bikundwa cane gose n'abantu benshi gufungura ,nk'imboga mugihe zifise vitamine zishobora kwongereza amaraso m'umubiri.

Umugore ari murugo iwiwe ariko arasuka amazi mu safuriya afise ibido ahantu hari inkoko nyishi zimwe ziriko zirafungura itoroto izindi nazo ziriko ziragendagenda ziraba ahantu ariko arasuka amazi kugira zishobore kuyanwa.

Inka z’inyambo zifise amahembe maremare biboneka yuko atari nke ari nyinshi cane gose, ziri ahantu mu gashamba biboneka neza yuko zagiye kurisha ahantu har’agashamba biboneka ko hari ivyatsi vyinshi Kndi vyiza cane gose ku magara y’inka.

Akarima karimwo umwavu gateyemwo amashugwe abiri ayandi ataranaga hubatse hasize amabara yera kurupangu hasi hakaba hubakiye aho hantu hari ayo mashugwe nuwo mwavu n'amabara yera niyo asize.

Ishurwe ryiza ritotahaye ,rituma urupangu rusa neza ,rifise amashami menshi riranda randa ,rikagira ibishami bininyai Kandi birebire ririkumwe nagati gatoya inyuma yaho hari urupangu ruriko amategura hejuru.

Amateke atotaha yateye ahantu mu gashamba ahantu hari n'ubundi bwatsi butandukanye hari n'ibiti vyinshi bitandukanye vy'amabara menshi hariho n'ibisandasanda vyinshi bitotahaye bifise amababi maremare rwose.

Akabarabara gatoyi haruguru yaho hariho amabuye y'ibisigari vyinshi bubakishije amazu ,inyuma yaho hari umurima w'ibigori vyamaze kwuma amashami, vyamowe. Hasi har'ivyatsi vy'umye vy'icatsi kibisi.

Imisambi n'utundi dukoko twinshi tw'inyoni turi ahantu hejuru kurubuye ruteretse mumazi mu kiyaga iruhande yaho hari ishamba ryinshi ririmwo ivyatsi vyinshi bitandukanye n'udushugwe tumwe dufise amabara menshi yera atandukanye

Imisozi miremire ifise ibiyaya binini bivamw'amazi hariho n'ibiti vyinshi cane gose birebire bitotahaye bininiya birimwo n'ibindi vyatsi bininiya vy'igazo.

Utugurube tukiri dutoyi biboneka yuko tutaravyara dushika dutanu canke dutandatu turi ahantu mu nzu yayo yubakishijwe amabati hasi hakaba hari akavumbi kameze neza gasutsemwo amazi ata mwumo gafise.

Umucanga uriko ubwato buniniya buriko amabara atandukanye yumutuku nayubururu iruhande yaho hakaba hari ikiyaga kininiya cane gose mugabo biboneka yuko kirimwo amazi meza cane gose ariko arakuba iruhande yaho hariho aho umuntu ashobora kuruhukira.

Akayira gafise ikorosi iruhande yako gakikujwe n'imirima myinshi y'ibigori bikiriko birakura biduga ariko bifise amababi hasi yahishiye ataramera neza bi bira kubera bidapompwa.

Utunyoni tw'imisambi myinshi cane gose, tumwe duhagaze ku mabuye dufise amabara yirabura n'ayandi ashaka guseruka y'ibara rishaka kwirabura, n'utundi twera duhagaze hejuru ku mazi menshi cane y'ikiyaga, inyuma yaho hariho ishamba.

Akanuma kera cane gose gahagaze mutubuye duto duto turi hasi, kariko kararaba haruguru, akanuma kakaba Kari mubimenyetso bimwe abantu bakunda kwerekana iyo bashaka gusigura amahoro.

Agashamba batereramwo Imyavu igiye itandukanye hasi hasa nabi hari imyavu yama sashe n’ibindi bindi bigiye bitandukanye , haruguru yaho hari igiti kininiya camezemwo ivyatsi vyimeza vyo mw’ishamba.

Ikibanza gitoye kirimwo ivyatsi kiri kunkengera ikiyaga ikiyaga kikaba caramezeko ivyatsi hejuru cane rwose, kubera ko ivyo vyatsi vyarose ingaburo ikwiriye birashobora koroherwa kukumera.

Inka nyinshi cane gose z'inyambo ni nyaruruguru ziriko ziragenda bariko baraziragira bazijana ahantu inyuma yaho hari ishamba rinininya ry'ibiti birebire cane gose bigera kure na kure bibereye ijisho.

Inka nyinshi cane zifirizone ziri m'uruhongore zagwo rusa neza. Rukoze kubuhinga bwa kijambere butamenyerewe ngaha mubihugu vyacu bidateye imbere cane gose, nk'Uburundi, n'ibindi bihugu vyinshi vyo muri afurika nka Burukina faso n'ibindi bindi.

Akarima karimwo ibitoke karimyemwo n'ibigori n'ibindi bitegwa bindi bitandukanye bicangacanze karimwo n'ibiti vyinshi cane nk'imikaratusi n'ibindi biti vy'ikawa.

Abantu babiri bari mubudandarizo bw'imiti y' ibitegwa bafise bose ubucupa bubiri bw'imiti y'ibitegwa ikingira ubukoko buja kurya ibitegwa canke bukabimerera nabi bikuma bikononekara.

Inkoko zibiri ziriko zirabira mupano zifyamabara abiri atandukanye imwe y'inkokokazi iyindi y'isake iruhande yaho hariho iyindi igikiragenda ahasi hariho ubwatsi bwinshi hamwe na hamwe bw'ubusize ufise ibaraja icatsi kibisi.

Inka z'inyambo zivyoamahembe maniniya izindizivyomagufi zitandukanye mu mabara, ariko ziragiwe n'umuntu umwe zirahantu kure cane rwose boneka yuko ari kure y'igisagara ziko zirarisha ubwazi bwumye.

Inka ifise amahembe azinze nk'umurima w'urukundo. Nziza cane gose ivyibushe Iteye igomwe iri ahantu mugashamba gafise ivyatsi bihishiye inyuma yaho Hari imisozi miremire.

Agasozi karekare kariko ibiti vyinshi, kariko amabarabara n'imitumba asanzwe yo gucamwo abantu ahantu hari ubwatsi bwinshi bumwe bumwe bwumye n'ubundi butumye.

Ibarabara ry'ikorosi ry'ivu, ririmwo imisozi myinshi myinshi itandukanye, iriko ibiti vyinshi bitandukanye n'ivyatsi bimwe bimwe vyimejeje vy'inyeshamba, bisa n'urwatsi rubisi ibindi bimwe bihishiye.

Akayaga gatoyi biboneka yuko iruhande hari igipande kimwe kirimwo ivyatsi n'ikindi kitari mu vyatsi hamwe hari ivyatsi bihishiye ahandi hari agati gafise amashami asa neza y'urwatsi rubisi rusa neza hejuru yaho oli hadateye ivyai tsi akabatere ariho umusambi usa neza cane rose biboneka yuko wariuhindukiye uriko uraraba mu mana.

Ikibanza kininiya kirimwo ivyatsi gikikujwe n'amazu, inzu imwe yo mu buryo irimwo ibigazi vyinshi cane, iyindi nta bigazi birimwo, isize neza y'amabara n'amabati, inyuma yaho hari ibindi bigazi vyinshi cane gose inyuma yo mu murima.

Agakende Kari mu nzu yako yubakishijwe ivyuma hasi hariho isima n'aho bayubakiye irira, hashinzemwo n'igiti kihateye kiboneka hasi gusa.

Ikiyaga gifise ikiyaya ciza gifise n'ibiti vyinshi cane gose bisa neza n'ivyiratiro hakaba hafise n'ibara risa neza cane gose ry'icatsi kibisi akaba ari n'ikiyaga biboneka yuko gitemba kija ahantu kure cane.

Abagore bashika kuri batatu bariko baradanadanza amashu bayasasiye hasi, umwe ariko arapimira mu kidengeri. Umugabo yaje gusuma, uyundi mugore ariko ararengana mu barabara ahetse umwana yambaye agatarambara kera afise n'ishakoshi zibiri mu ntoki.

Abagabo bane bafashe inka bayasamitse bariko barayitera umuti mukanwa inyuma yaho hari ishamba rininiya ririmwo ibiti vyinshi bininiya na bitoyi n' ivyatsi bitandukanye.

Umugore ariko aragaza inka yambaye igitenge gisa neza, inka ikaba iriko irarisha ubwatsi butoya bwimejeje ahantu bw'icatsi kibisi inyuma yabo hari igiti casagaraye kininiya.

Umurima urimye igihande kimwe, ikindi gihande kimwe kitararimwa, urimwo ubusize, urimwo n‘ ibiti vyinshi binini biboneka ko hasi harimwo ibiti bimwe bimwe vy‘ ibigazi bakoramwo amavuta y‘ amamesa .

Ibiti vyamaze gusagarara bifise amashami maremare birebire gose, biri ahantu hari hasi, isi iriko ubutaka busa n'ubutukura atavyatsi vyinshi cane biriko.

Imisozi miremire habereye ijisho isa neza biboneka yuko hariho ubwatsi busa neza n'amazu atandukanye biboneka yuko ari ahantu bashobora kuba bahingurira nk'ikawa nibindi bitandukanye ariko hakongera hakaba n'ikibanza gishobora kwitwa kwari nk'ikibanza c'iratiro ushobora kujamwo ukaraba n'iyindi misozi yindi miremire

Umugabo ahagaze ariko arasuma mw'isoko ivyamwa bigoye bitandukanye, bidandajwe nk'imyembe, imihwi, imadarine, imicungwe n'ibindi vyinshi cane n'abantu benshi bari mw'isoko bariko barasuma.

Umurima uteyemwo imyumbati itarakura cane gose ikiriko irasokoroka, inyuma yaho hari ibiti vy'ibigazi bikuze cane gose biharuritse bitari vyinshi cane ariko inyuma yaho hariho n'ibindi vyamwa bihateye bindi.

Imvubu zitatu ziri mu kiyaga ziriko ziroga i ruhande y'ikiyaga hariho ibiti bihateye vyinshi cane rwose bifise ibara ryicatsi kibisi n'izindi zihishiye.

Umugabo afise inkoni aragiye inka iriko irarisha, ubwatsi burihasi ,iruhande yaho hari ibiti vyinshi n'agashamba, kaniniya karimwo ibiti bigiye bitandukanye.

Igiti c'indimu kimaze kuba kirekire cane gose gisagaraye, gifise amababi maremare gose munsi yaho hari ibindi biti vyimejejeho bisa nurwiri bimwe na bimwe , ibindi vyubwoko butandukanye mugashamba.

Umuntu yoroye inkoko ateruye n'inkoko imwe akaba afise n'isahani hasi hakaba hari inkoko nyinshi cane rose zamutoyi yoroye zira ahantu mu nzu azororeye.

Igisagara kininiya cane kirimwo amazu menshi ageretse nayandi atagaretse, ariko atewe igomwe, harimwo nama barabara menshi cane gose n'amabati amwe atukura ayandi adatukura ariko igisagara gisa neza cane.

Amashu menshi ahejeje kwamurwa asa neza abereye ijisho, amashu kimwe mumboga zikundwa cane gose mubihugu vyo ngaha mukarere, muri afirika nko mu Burundi ,mu Rwanda, n'ibindi bigufi vyinshi.

Ikiyaga kinini cane gose giteye igomye .Hejuru ibicu bifise ukwezi kuriko kurira kukagoroba .Ibicu bikaba biriko birirabura bigira umwijima mwinshi cane bukebuke n'ubwo izuba rikirasa bukebuke kukagoroba .

Imisozi miremire n'uruzi runiniya rwamezeko ivyatsi ibihande bimwe bimwe vyinshi cane inyuma yaho Hari uduti duto duto twimejeje two mw'ishamba, haraguru yaho Hariho Ibindi biti vyinshi binini binini.

Agapande gatoyi karimwo amashurwe asa neza atotahaye ariko utubara dutandukanye tw’umutuku, utw’icatsi rubisi , uduhishiye dusa neza cane gose , iruhande yaho hariho inzu nziza cane gose.

Umugore ariko arapompera ibitegwa vyiwe yateye, yambaye ipompo irimwo umuti bicisha ubukoko mw'isi ndimwa iyo warimye ibitegwa.

Ubukopo butatu butangana, ariko bw’umuti umwe ukingira isi ndimwa kugira ishobore kumererwa neza yirinde ubukoko bwinshi bwica ibiterwa biba biteye kw’isi ndimwa.

Umuti wica ivyatsi bibi cane gose mumurima Canke kunkengera zurugo ushobora nokugupfasha mugihe ukeneye gutangura guteragira mukwica ivyatsi bibi vyinshi gose biri mumurima

Ibidengeri birimwo ivu bishika nka cumi biboneka ko bubakiye binasakaye no hejuru kugira imvura ntishobore gushikira iryo vu bashizeho bikaba biboneka y'uko ari ahantu bagomba nko kuzotera nk'imboga nibindi bitegwa bindi bitandukanye nk'itomati

Agafuko gatekeye, kuzuye k'umwavu katarafundururwa, umwavu wo gushira mu murima kugira ushobore gukingira isi ndimwa ntishobore kwononekara, canke ivyo barimye mu murima ngo bishobore kurwara udukoko.

Abagabo batatu bambaye inkofero umwe yambaye iginde iboneka ivyandiko vyanditse kokfawo bariko barasarura ibirayi mu murima miniya wibirayi bamaze kugira agapande gatoyi ahandi batarareza gusarura.

Intoki zibiri, ukuboko kumwe gufise agacupa, ukundi gufise agakombe. Ziriko zirasuka amavuta. Amavuta ava mu bihoke, tumenyereye cane rwose, mu bihugu vyacu vyo muri Afrika.

Imiti yica ubukoko mu murima igakingira n'isi, n'ivyo wateyemwo, kugira bishobore gukura neza bitotahaye bifise n'ibara ryiza, iri mu budandarizo bwayo itonze, igerekeranye, myinshi cane gose.

Umuti bakoresha mukugirira neza isi ndimwa mugihe ugomba kurima nk'ibigori, ushobora no kuwukoresha mukwica ubukoko kugira ntibushobore kugwaza ibigori canke ngo bwatake umutumba w'ikigori.

Umuti wo gupompa itomati, n'ibindi biterwa bigiye bitandukanye nk'ibiraya, n'ibitunguru kugira ntibishobore kononekara mumurima ngo bigware udukoko canke izindi ngwara zose zifata isi ndimwa.

Imiti ibiri, umwe akaba ari uwo gupompa ivyamwa kugira bishobore gukura neza no mugihe vya gwaye vyazanye ubukoko, uwundi muti nawo akaba ari uwo gupomba ibintu vy'ibindi bitegwa bindi bitandukanye bifise ivyatsi vy'icatsi kibisi kugira bishobore navyo nyene gukura mu gihe vyazanye ubukoko.

Abagabo batatu n'umugore umwe bari muri ihayanishwa gurishwa ryokwerekana imiti ishobora gufasha isi ndimwa kugira ishobore kumera neza ntishobore kugwara canke ibitegwa bateye ntibishobore kwononekara ngo bigire ingorane.

Imifuko myinshi cane igerekeranye imwimwe isasijwe ibiti vy' imbaho iri musi y'igiti kininiya gisagaraye inyuma yaho hari akazuba nibindi vy' ibiti vyahameze bininiya.

Umugabo yambaye impuzu zirabura yambaye i pompo ari karapompa umurima wiwe bikaba iboneka yuko ari umurima usa neza cane rwose urimwo n'ibindi biti vyinshi cane rwose, ariko uwumurima ukaba usa neza cane rwose bikaba urimwo ibintu bitotahaye bisa neza biboneka yuko ari vyareka arapompera.

Agati gateye k'icatsi kibisi gatoyi hasi hari utuntu twera turimwo umwavu ufumbishije ako gati bashoboy gutera ngo gashobore gukura neza kameze neza gatotahaye.

Abantu benshi bagiye hamwe bariko baratera ibiti Ku misozi miremire kugira ishobore gukingira inkukura n'ibindi vyinshi bikenewe nk'akayaga keza bishobore kugatanga.

Umugabo ahagaze mu murima w'amashu muremure cane gose usa neza utey'igomwe ,yambaye ipompo irimwo umuti ariko arapompa ivyo biterwa vy'amashu.

Abagabo batatu bicaye mu murima w'ibirayi, bariko barabisoroma, inyuma yaho hariho aho batarashikira, hateye ibindi birayi vyinshi cane gose, ibirayi bivyibushe, bimeze neza, bibereye ijisho.

Umugabo ashinze igiti hagati mu mwavu biboneka yuko ari umwavu w'inka mwishi cane gose agiye ku zoteresha mu murima kugira umurima wiwe ushobore gutotahara ushobore gusa neza inyuma yaho hakaba biboneka yuko hari agashamba karimwo n'ibiti vyishi.

Ifi zirunze ahantu nyinshi cane gose, ifi ziri muri bimwe mu biribwa umuntu ashobora gufungura bikamuzanira amagara meza, bikaba bifise na vitamine niniya cane gose nk'iyiri mu nyama dusanzwe tumenyereye z'ibindi bikoko.

Uruuwuzi runiniya rurimwo ahantu bubakiye amafi kugira bashobore kuyororeraho canke kuyaroberaho i ruhande yaho hari ishambo rininiya rigizwe n'ibiti vyinshi cane rwose bgiye bitandukanye n'ivyatsi ry'ubwoko bwinshi.

Uruzi iruhande yaho biboneka ko hari imisozi miremire cane gose ,hariho n'akazuba kari karashe hejuru kumisozi, Kandi imisozi biboneka ko ari imisozi isa neza, uruzi rurimwo ingunguru nyinshi biboneka yuko izo ngunguru arizo na bashobora kuba bakoresha mu kuvoma amazi canke bikaba bibafitiye akande kamaro, nkaba mbona n'uwundi muntu biboneka yuko yariko aragira neza izo ngunguru.

Amazi bashoboye gutunganya kugira ashobore kwororerwamwo ifi i ruhande yaho hari utuzu tw'intwavu bororeramwo inkwavu kugira zishobore gukororeramwo ngaho mu mazi umwavu wazo kugira ushobore kugaburira ifi zishobore gukura neza iruhande haho, naho kunkengera zayo mazi batunganije hari ibiti vyinshi bitotahaye.

Ifi ziza cane gose igezehe gukaranga mu mavuta mugikoresho cabigenewe c'ikizungu bakunze gukoresha cane gose kitamenyerewe kiva mu bihungu vyo hanze atar ibi bihugu vyo ngaha hafi nko mu Burundi no mu Rwanda.

Amazi bashoboye gutunganya kugira bayatungiremwo ifi. Kunkengera zayo hariho imisozi myinshi igizwe n'ibiti vyinshi vy'imikaratusi, n'ibindi vy'ubundi bwoko vyimejejeho n'ibindi vyatsi kunkengera z'ayo mazi bashoboye gutunganya ngo bayatungiremwo ifi.

Isosi y'inyama y'ifi iteguye neza irimwo itomati irimwo nibindi bintu bindi bishaka kumera nk'intore iteguye neza irimwo umusupu usa neza uryoshe.

Indagara nyinshi cane zitumye ,bagiheza kuroba zo muri tanganyika ,ziri kurutaro runiniya ,zimwe mundagara zikuzwe cane gose ,zo muri tanganyika n'abantu benshi.

Ifi bahejeje kwotsa kugira bashobore kuyifungura yokeje iriko ibitunguru n'ibindi bintu hejuru vy'ibirungo bikenerwa kugira bishobore kuzana ifi iri musi y'amagiriyaje bokerezamwo.

Ifi zisa neza cane rwose nyinshi cane zirimu barafu bakanyishije kugira ni zishoboye gupfa zishika mirongo ibiri na zibiri canke zirenga ifi zisa n'izo mwitanganyika zikundwa cane rwose n'ibihugu vyo aha mu karera.

Isosi y'itomati irimwo n'ibirayi bikeya, irimwo n'ifi, ifi ikase, ariko biboneka yuko ari ifi isa neza cane gose bikaba ari n'ibintu bisa n'ibiryoshe cane.

Akabezere k'ifi gasa neza kariko indimu kariko nibindi vyamwa vy'imboga bisa n'icatsi kibisi ifi imanyuye ifise ibipande bishika kuri bitatu.

Amafi meza cane gose menshi ari mu bidengeri bisa n'ubururu ahejeje kurobwa mu ruzi bariko barayatekera kugira bashobore kuyatwara, amafi kimwe mu biribwa vy'inyama bikundwa cane gose muri Afrika cane cane iziva muri Tanganyika.

Ifi nziza cane gose nyinshi bagiheza kuroba zikiva mumazi , ifi zisa n'ifi zo muri Tanganyika zimwe m'ufi zikunzwe cane gose mukarere ko ngaha muri afurika nahandi .

Ifi zitatu nziza ziteye igomwe zisa n'izo mwitanganyika ifi zikunzwe n'abantu benshi cane rwose mu gihe ari ikiyaga gikunzwe kuvugwako gifise ivyo bitungwa biryoshe cane rwose zikaba ziteretse kusaho aniifise amabara yera nayo ubururu isahana iteretse ku meza.

Ikiyaga gisa neza cane gose kibereye ijisho kunkengera zaho hariho igihande kininiya cane gose gifise n'umusozi muremure kiteyemwo ibiti vyinshi cane gose n' igazo rininiya cane risa n' ugwatsi rubisi risa neza n' amazu menshi.

Igikinisho c'ifi gisize ibara ryirabura kirimwo n'amabara yera y'ifi n'amaso, hasi hariho ikintu c'igicapo gicafye, kirimwo amabara menshi atandukanye.

Ifif zifise urushato twirabura iruhande rumwe urundi ruhande narwo rwera, ziri mw'ibarafu nyinshi cane izo fi zikaba ari zibiri zikaba ziri muri embaraje yazo muri frigo.

Imikeke itatu ivyibushe imanitse ku mugozi, umugozi ufashe ku giti isa neza cane rwose nk'imikeke yomwitanganyika, imwe mu mikeke ikunzwe cane rwose ngaha mu karere n'abantu benshi batandukanye bo mu bindi bihugu.

Amazi batunganije kugira bashobore kuyororeramwo ifi, akikujwe n'ahantu hari utwatsi twinshi tugiye dutandukanye tumera ku nkengera z'amazi, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose n'umugabo ariko ararengana yambaye ishakoshi.

Umurima uciyemwo amabango uruhande rumwe rukangaje ahandi hakiri ugwiri rwinshi rwameze hatarakangazwa inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose vy'imikaratusi birebire cane

Umurima muniniya cane gose biboneka y’uko ufise amashami Y’ibintu biteyemwo bisa nuko vyoba ari ibirayi iruhande yaho hakaba hateye ibiti birebire cane gose bishobora kuba iteresakubu.

Iteresakwumu ryinshi cane gose, biboneka k'iruhande yaho hateyeho ibitoki, kandi bitotahaye bifise amababi atotahaye asa neza manini cane gose iruhande yaho hakaba hari ibiti biteye vyinshi.

Ivyatsi vyinshi vyimejeje mu murima inyuma yaho hateye ibigori vyinshi cane bikuze bigereza kure n'ibitoki vyinshi bimaze gukura, ariko bitarasagarara rose.

Umurima munini cane rwose urimwo ivyatsi vyinshi bigiye bitandukanye, vyimejeje nk'urwiri, n'ibindi vyinshi vyimeza mu mashamba kubera ko batabukangaje mugihe batarabukenera ngo bashobore kubuteramwo ibiribwa.

Umurima w'ibijumbu munini ariko wamezemwo ivyatsi vyinshi vy'urwiri bimwe bifis'amababi yamaze guhishira ibindi bifis'amababi asa n'icatsi kibisi bitotahaye ariko vyamezemwo ivyatsi vyoi mwishamba.

Amatuta y'amashunrwe ari ahantu menshi cane rwose yatanguye kumera neza, asa neza. Amwe afise icatsi gihiye, ayandi afise icatsi kibisi. Abereye ijisho, abereye kubona ahantu ashinze.

Umurima muniniya cane gose utarimye urimwo urwiri rwinshi cane gose , n’ibiti vyinshi bigiye bitandukanye kure na Kure , bimwe bimwe bisa n’ibiti vy’amasederi bininiya.

Akarima k'urugo bahejeje gukangaza bahejeje gukuramwo Ibintu vy'ibitibiti bifise imizi vyamezemwo, inyuma yaho hari ibiti vy'isombe bibiri n'amabuye ashesheho bubakishije inzu itaheze.

Umurima munini w' ubwishaza bushingiye ibiti budugirako inyuma yaho hari ibiti birebire bininiya vyibi karatusi nibindi vy' ubundi bwoko vyinshi cane gose, umurima wagutse muniniya ubereye ijisho.

Akarima gateyemwo ibintu bimeze nk'imbuga vyinshi cane rwose inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane vyimejeje vy'imikalitusi bikuze bigeze kure rwose biduga.

Igiti kimwe c' isederi kirekire cane gose kigereza kure nibindi biti biri munsi vy'amababi y' icasi kibisi biriko biragerageza gukura ariko bitarareha nico giti kirekire c'isederi.

Igiti c'amavoka biboneka ko gikuze cane gose kiriko n'ivyamwa vy'amavoka vyeze vyinshi cane, inyuma yaho hariyo n'ibitoki kandi biboneka yuko bifise amashami maremare navyo bishobora kuba bikuze vyeze.

Ibiti vy'ibigori vyumye birundaniye ahantu mu giti c'ivoka kininiya camye amavoka amwe amwe menshi ariko ataramurwa ashobora kuba atarakomera ahantu haniniya.

Amashurwe ateye mu rugo afise udushurwe dutukura n’amashami y’icatsi kibisi iruhande yaho hari irindi shurwe rihishiye rifise amababi ahishiye atirabura cane gose adasa n’icatsi kibisi haruguru yaho hari igiti kirekire.

Umurima urimwo ibitunguru vyinshi cane gose, bisa n'urwatirubisi baciriye amabanu, biteye neza. Inyuma yaho hariho agashamba karimwo ibindi biti bitandukanye, ry'ibara risa n'icatsi kibisi.

Akarima k'urugo gateyemwo ibiraya vyinshi, hagati mu biraya hakaba hateyemwo ibitoki bifise n'ibirembezo bishigikiye ibitoki, ibitoki bisa neza, bifise amabara meza biboneka ko ari ibitoki bikuze cane gose.

Umurima urimyemwo isereri nibindi bihande birimwo urwiri rwimejeje ahantu biboneka yuko hari ubusize bw'ibintu baheruka kurima barandaguye vyinshi ariko babisiga aho bikaba biruma.

Imboga ziteye mu rugo zamaze kuzana amashurwe ahishiye zigeze kwamurwa zifise amababi y'icatsi kibisi gisa neza hasi mu rugo i ruhande y'i rupangu.

Umurima w'ibirayi weze watanguye no kuzana amashurwe, inyuma yaho hakaba hari ibiti vyinshi cane gose bitegerezwa kwuma birebere cane, kandi bisa neza bishobora kuba ari biti bigeze kw'icirwa.

Umurima uriko urarimwa ukurwamwo ivyatsi bibi cane bidateye biboneka ko ari ahantu hahora hateye ibigori ariko vyashinguwe vyavanweho bariko barawurima kugira bashobore kuwuteramwo ibindi biterwa.

Umurima biboneka yuko ukunkumuye , iruhande yaho hari ibiti vy’Isombe , ukaba ukikijwe n’ibiti vyiteresakumu . Uwo murima ukaba urimwo n’amabuye biboneka ko atari make hejuru hariko ivyatsi vyumye.

Utwatsi tw'inyeshamba twimejeje ahantu mu mabuye menshi cane aharunze harimwo n'urwiri n'utundi tubuye dutoduto tw'umucanga tumenye aho hantu hari ivyo vyatsi

Amababi y'icatsi kibisi amaze kurandaranda k'urugo hejuru amaze kuba menshi cane gose afise udushurwe tw'icatsi gitukura dusa neza cane twiza tubereye ijisho.

Igazo rininiya cane gose, ahantu hari ukuguru kw' umuntu ahicaye inyuma yaho hari ibiti vyinshi gose vyimi karatusi birebire n' abantu bahicaye inyuma yaho hari inzu.

Ivyatsi vyimejeje bisa n'ugwiri bimwe bifise amababi ahishiye ibindi bifise amababi yicatsi kibisi vyinshi cane gose vyameze ahantu mugashamba kaniniya

Umurima urimo ivyatsi vyishi vyimeza vyimeza mu murima iyo udakangaje utarimye inyuma yaho hari ibiti vyishi cane gose bitandukanye vy'imikaratusi n'ibindi vy'ubundi bwoko bwishi butandukanye n'ubwatsi bwumye.

Umurima uteyemwo ibitoki vyinshi cane gose urimye usa neza cane gose ufise isi nziza cane gose ukaba urimwo n'ibindi biterwa vyinshi biboneka yuko harimwo n'ikindi giti gitandukanye n'ibiteye.

Umurima uteyemo ivyamwa vy'amatunda vyinshi cane rwose harimwo inyuma yaho igitoke cakutse ariko kitaragwa hasi hariho ivyatsi bindi biriko birimeza mumurima.

Igiti c'amabungo kiriko ivyamwa vyaco bitarasha, ariko biriko birarandaranda hejuru kugiti, inyuma yaho hari ibindi biti biriko ivyo vyamwa hasi hakaba hari ivu ryinshi cane.

Agashamba karimwo ibiti bimwe bimwe bitandukanye urwiri n'ibindi bintu vy'imejeje ibiti vy'imikaratusi n'ibindi vyamwa bindi bitandukanye hakaba hari n'urumerume hasi iruhande ahantu biboneka ko haca amazi menshi

Ibiraya vyinshi biteye igomwe biteye mu murima muniniya cane gose, bisa neza, bihejeje guterwa vuba cane gose, bitarakura cane ngo bashobore kubisarura, babikuremwo imbuto z'ibiraya.

Igiti c'ivoka giteye ahantu biboneka yuko ari mu rugo igiti gikuze cane gose ariko kitariko ivyamwa niruhande yaho biboneka yuko hariho ibindi biti vyinshi cane gose ariko vyovyo biriko ivyamwa vy'amavoka.

Umurima barimye neza bakangaje atanakimwe uteyemwo Ku metero nka zitanu har'umugabo akiriko ararima inyuma yaho Hari ibiti vyinshi birebire bininiya cane gose .

Umurima urimwo ibirayi birimye, bitonze neza, bisa neza, inyuma yaho hari ubusize burimwo ibiti vy'ibigori vyumye bashobora kuba barashinguye canke barakuyeko ibigori.

Akarima gateyemwo ipwaro nyinshi cane gose nibindi biti bitandukanye vyubundi bwoko bimwe bimaze kuba bininiya cane bimaze gusagarara vy'imikaratusi ibindi vyubundi bwoko.

Ahantu hari ibiti vyinshi cane gose biriko amashurwe atukura hejuru n'ibindi biri hasi bito bito vy'amashurwe harimwo akayira k'ahantu abantu baca barengana k'inzira.

Urupangu gubakishijwe amabuye ahiye rurimwo akarima gatoyi kikirundi karimwo imboga karimwo n'amateke ameze neza asa neza y'urwatsi rubisi.

Imicungwe myinshi cane ihishiye iri mu kindengeri gisa n'umutuku, kimwe mu vyamwa bikundwa cane gose ngaha mu karere kacu mu Burundi no mu bindi bihugu bindi bitey'imbere mu burimyi.

Umugore yitandiriye igitambara yambaye nimpuzu zigitenge ari mubigori birebire bikuze vyazanye amashurwe, ahantu umurima munini cane gose kure na kure haboneka imisozi minini cane.

Ihinguriro ryubakishijwe ivyuma vyinshi vyera birimwo n'amatara hakaba harimwo n'abantu benshi. Ababoneka cane ni babiri, umugore n'umugabo bariko barakora mw'iryo hinguriro bambaye ikanzu zera z'akazi.

Umugore ariko araraba umurima wiwe yarimye uko umeze, yambaye igitambara mumutwe haruguru yiwe har'igiti gifise amashami maniniya cane gose inyuma yiwe hari ibindi vyinshi birikure nko kumetero nka zitanu.

Umurima muniniya w'ibigori bikuze vyeze bisa neza bibereye ijisho hasi harimwo ubwatsi bwinshi bwahameze bw'urwiri bumwe bumwe bumera mumirima cane cane iyo harimwo ibigori vyeze bikuze.

Ibigori bigeze gusarurwa vyumye neza vyumira kugiti ariko bitarashobora kwamurwa bisa neza bitey' igomwe kimwe mubiribwa bikunzwe cane gose iyo vyasyeshejwe vyumye bakabikoramwo umutsima .

Iteke riri ku gitambara cera, iteke rimwe riramanyuye ayandi atatu ntamanyuye, maniniya meza cane kandi asa n'ayaryoshe.

Abagabo babiri bafashe impene bariko barayitera umuti w'urucanco n'izindi mpene nyishi ziri muruhongore rwazo rwubakishijwe ibiti, n'amabati nohasi zisasijwe ibiti vyinshi cane gose vyumye.

Umugabo yikoreye ikidengeri, afise igikatisho c'amababi mu murima, ari mu murima w'icayi, umurima mwiza cane gose uteye igomwe, inyuma yiwe hariyo n'uwundi afise nkivyo afise, inyuma yaho hari imisozi itari miremire cane gose ariko myiza iriko ubwatsi bwinshi.

Umurima munini cane gose urimwo abantu bariko barawutorera uteye kijambere bumwe muburyo busigaye bukunzwe cane gose mubihugu biteye imbere bimaze kumenya akamaro ko kurima kijambere waciye amabango Kandi bitonze k'umurongo.

Ibijumbu vyinshi cane biri hamwe bitukura bimwe mu bijumbu bikunzwe cane kw'isoko n'abantu bakunda cane gufungura ibijumbu biryoshe cane ingiyo bitetswe amafiriti bakunda cane abantu benshi.

Ingundu y'ibitoki vyinshi cane gose, harimwo igitoki kimwe kitarakomera ariko kiriko kirakura kimaze gusohora imitanyu mininiya cane gose isa neza, ibereye ijisho.

Abantu benshi bahagaze, bamwe bariko baraganira, abandi bari mu bindi vyabo ahantu hari imitonga myinshi y'amatomati atukuye neza, ahiye, inyuma yaho hari imirima y'ibiti vyinshi

igiti c'immyembe gifise amashami amwe asa n'icatsi kibisi ayandi y'icatsi gishaka guhishira ariko imyembe myishi ihiye neza isa neza ibereye ijisho hasi hari ubusize buriko burameramwo ubwatsi

Abantu batatu bariko bararima icayi ahantu, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose birebire vy'imikaratusi, abo bagabo batatu bakaba bafise n'ibidengeri bariko barashiramwo icayi.

Amagi meza cane gose ateye igomwe asa neza maniniya ya mutoyi ari mu parete , ateretse ahantu ku meza biboneka yuko Awa neza ashobora kuba aryoshe gose cane mu murete.

Ibirayi vyiza cane rwose biboneka ko vyari vyinshi cane rwose ahantu bashobora kuba bavyimburira canke akabari ahantu mu soko babidandariza biboneka yuko hariho n'abandi bantu bari bikoreye ibindi bidengeri birimwo ibindi biribwa bitandukanye, ariko ivyo mbonesha amaso ni biribwa bishobora kuba bisa n'urwatsi rubisi hakaba ariho n'umugore inyuma yambaye umwitandiro.

Ibigori vyinshi cane biteye biriko birama bimaze gusokoka ariko bitaragera gukurwa mu murima, umurima muniniya cane gose uteye igomwe ushimishije.

Intumbaswa zimwe zihishiye izindi zidahishiye ziri ku giti cavyo. Intumbaswa zikaba ziri mu vyamwa bikundwa cane gose ngaha muri Afrika no mu bindi bihugu bindi biteye imbere cane, bikaba ari ivyamwa biryoshe.

Amavoka menshi cane gose asa neza bahejeje kwamura ari mu kidengeri c'imbaho, amavoka akaba ari muri kimwe mu vyamwa bikundwa cane gose kuribwa mu bihugu vyo muri Africa akarorero nk'uburundi, urwanda n'ibindi bihugu vyinshi.

Umugore yambaye agapira k'ubururu n'irindi bara riserutse ry'ubururu, ariko ararima umurima awukangaza, amaze kurima ibihande bimwe hariho n'ibindi bitarimye, inyuma yaho hariho n'abandi babiri bariko bararima inyuma yabariko bararima hari Ibiti vyinshi gose vyagashamba nubwo bitaraheramwo.

Igikunga kimanitse hejuru ku giti kiboheshwejwe umugozi, ico giti akaba ari ic'ivoka, kirimwo mu nsi imitoto y'igitoke itarakura neza. Inyuma yaho hari igiti c'umwembe kiriko kirama imyembe.

Umugabo, ariko arasarura inanasi arik arazishira mu kidengere gisa n'ubururu ahagaze mu murima muniniya cane rwose winanasi uteye iromwe uteye ikija mbere ubereye ijisho kimwe mu vyamwa bikundwa cane rwose mu bihugu vyinshi cane rwose vyo kw'isi.

Ibiharage bitekeye biboneka yuko ari ibihejeje gusumwa ariko ibiharage biboneka ko bisa neza cane gose bishobora kuba biryoshe nubwo wobitekana n'ibishishwa bikaba ari ibiharage bisa neza cane gose bifise ibara ryiza ry'ugwatsi rubisi

Ibikaju biteye igomwe bimaze gusatura bisa n'ubururu biteye umurima muremure ufise amashami atotahaye afise ibara ry'urwatsi rubisi biteye ahantu heza cane gose vyahakunze.

Umugore ari mu ndimiro, ariko aratambuka afise ibitenkeri vyinshi mu ntoke iyifunze igitambara mu mutwe, ariko atambukira mu mabango yaciye yo mu murima uteyemwo ibintu bitandukanye inyuma yaho hariho amazu yubakishijwe amashitingi araramwo abantu bacongere iyo mirima n'abayirimu.

Umugabo yambaye agakofero afise n'ubwatsi mu ntoki yambaye ishati yera ari kumwe n'umwana mutoyi yambaye agapira nabi inyuma yaho hari ikiyaga hari n'ubwatsi ahantu mubuteye avuye ku burandure.

Intama zibiri nziza zivyibushe, imwe iriko iraraba haruguru iyindi iriko irarisha ubwatsi bwiza butotahaye bw'icatsi kibisi kandi buniniya cane gose.

Ibiharage bitandukanye amabara vyinshi vy'ubwoko butandukanye biri mu kidengeri gisa n'ubururu. Ibiharage biri muri kimwe mu biribwa bikundwa cane gose mu Burundi no mu Rwanda no mu bindi bihugu vyo muri Afrika.

Umugore yambaye igitambara gitukura mu mutwe n’agapira k’icatsi kibisi ariko gacuye afise ibirayi mu ntoki ahejeje gushingura mu murima wiwe uteragiyemwo ibirayi wo mukigo .

Abagabo babiri nabagore babiri bariko bararima bafise amasuka bariko barakangaza umurima bawukuramwo urwiri inyuma yaho harimwo igitoke kitaramera cane gose inyuma yaho harigiti kinini ya cane casasagaye.

Imyembe myinshi cane bahejeje kwamura bagira batekere mu migunira ahantu hari Umurima muniniya urimwo n’ibigori harimwo n’umuntu ahejeje kwamura iyo myembe ariko arayikoramwo ayiraba.

Umurima w'ibiraya uciye amabango urimwo abantu batatu, umugore umwe afise isuka; n'umugabo umwe yambaye ibirato vy'abagoronome ariko arakora mu murima; n'uyundi ariko arakora mu murima ari kure.

Ubukwavu buvyibushe bwamabara yera bushika butanu buri munzu yabwo mubwatsi bwumye, inyuma yaho hari ibiti bubakishije inzu vyumye bisize vereni.

Abakobwa babiri umwe afise isuka, yikoreye n'imboga, inyuma yaho yikoreye n'umutonga, n'uyundi afise umutonga urimwo ibintu avanye mu murima, bakaba bahagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi cane gose bisa n'icatsi kibise.

Amabungo abiri yeze rimwe rigira ryamurwe n'ukuboko kw'umuntu, inyuma hari agashamba n'ibiti vyinshi cane gose n'amababi menshi atotahaye y'icatsi kibisi.

Umugore afise inkoko yikoreye ikidengeri kirimwo imboga n'umugabo iruhande yiwe n'abagore bandi babiri , umwe yikoreye ikidengeri n'abandi bantu bari inyuma.

Umugore ariko arakora ku mpene biboneka yuko iri ahantu irara iruhande yaho hariho umurima muniniya cane gose biboneka ko uteyemwo ibiti n'ibindi biterwa bindi bitandukanye kandi bitotahaye bisa neza bifise ibara ryiza.

Ishamba ryameze urwiri hasi harimwo ibigori vyumye bamaze gusarura bisigaye ari biti gusa vy'ibirembezso bashobora gukoresha iyo bagiye gutera ibiharage bikadugirako nk'ibirembezo.

Abagabo babiri n'abagore babiri bariko bararima umurima bawukuramwo urwiri rwimejeje kugira bashobore kuwurima inyuma yaho hari igitoke cakuze kimanitseko umupira inyuma yaho naho igitoke hariho inzu n'ibindi biti vyinshi bigiye bitandukanye n'imisozi.

Ibiharage vy'umutonore biri kumeza bisa n'icatsi kibisi bitotahaye ,bisa neza bihejeje kwamurwa ubwo nyene biri kumeza bimaze igihe kininiya.

Umutore, ikaroti, ipiripiri, ibitunguru, ipwavo biri mw'isoko bidandajwe nibindi biribwa bikenerwa cane gose mugokora isosi ;n'abantu benshi barabikunda cane kenshi kubikoresha .

Igiti c'ipapayi kiriko ivyamwa vy'ipapayi, bimwe bihiye n'ibindi bitarasha neza, inyuma yaho har'umurima urimwo n'izindi papayi ziri ku biti inyuma yaho naho har'ibindi vyamwa bitandukanye.

Abagore babiri bambaye ibitambara mu mutwe bafise n'amasuka bariko baragenda umwe afise agashashe nuwundi afise agashashe k'icatsi kibisi, inyuma yaho hari umusozi mutoyi w'ahantu harunze ibintu vy'ibivu vyinshi nuyundi urunze wowo uhagazeko ivyatsi vy'icatsi kibisi.

Imitonore myiza cane gose bahejeje kwamura ry'urwatsi rubisi iri mu k'idengere c'urwatsi rubisi, imitonore akaba ari ibiharage bitaruma vyeze bagiheza kwamura mu murima

Indimu zitatu imwe ihishiye izindi zibiri zicatsi kibisi ziteretse ahantu hamwe n'ikimwe mu biterwa bikundwa cane gose gushirwa mwisarade iyo abantu bakeneye kuyitegura neza ngo bayifungure.

Imisozi miremire cane gose ishimishije iteye igomwe, ushobora kuraba ukiratira miremire iriko ubwatsi bwinshi buteye neza busasagaraye busa neza buteye igomwe.

umurima w'ibirayi, uciye amabango urimwo abagore benshi bariko barasarura ibirayi vyinshi cane gwose ibindi bataraheza kubisarura umurima bakaba bakiriko barawukangaza inyuma yaho hari ibiti vyinshi bitandukanye.

Igiti c'itunda gifise amababi menshi cane n'ivyamwa vy'amatunda bihishiye bisa n'umutuku inyuma yaho hari agasozi karekare cane gose n'igipfungu hejuru cera

Intore zisa neza cane gose biboneka karintore zihejeje kwamurwa zifise ibara ryiza bibineka kozisa neza gose zishobora kuba zinaryoshe iruhande yaho hari ibidengeri bishika nkabine vyera.

Ibirayi vyinshi cane gose bisa neza biri mububiko bwavyo bwakijambere bwubakishijwe n'imbaho buba bugerekeranye kugira ibirayi ntibishobore gushika hasi kw'isima ngobishobore kubora canke vyononekare mubundi buryo.

Umugore n'umugabo bateruye ishu bahagaze mu murima myiza w'amashu menshi cane gose urimwo n'ibindi biterwa ngira bitandukanye aho ubona neza yuko iruhande yaho hari ibiti ibindi biterwa bitotahaye bisfica amabara meza asa neza yugwatse rubisi.

Ivoka ritarasha risaneza ry'icatsi kibisi riri ku giti ,ibiti bibiri n'akandi gati gatoya kamanuka inyuma yaho hari amababi y'ishatsi kibisi y'ivoka ava kurico giti.

Abantu benshi bahejeje gusoroma ibirayi bafise ibisenge bose vyuzuye ibirayi, n'abantu babiri bariko barabigisha ukungene bashobora kurima ivyo birayi kijambere n'imirima iciye amabango.

Umugore yunamye ,yambaye ibitenge n'abandi bagabo babiri bari m'umurima bariko barawukoramwo bateyemwo ibintu bifise amababi y'icasi kibisi inyuma yaho har'ibicu vyinshi bikuvyemwo akazuba.

Umusozi muniniya cane gose baciyeko imikobeko yamezeho ivyatsi vyinshi cane gose bisa n'icatsi kibisi uriko abantu batatu bariko bararima bawukangaza bakuramwo ivyo vyatsi.

Ikore ivyinshi cane bwose vyumumwe biriko biratekerwa mu magumira kimye mu miriga bikundwe iyo babisesheje vyumye bakabikoramwo umutsima abantu bashobora gufungura.

Umugabo, ariko aratwenga yambaye agapira gafise amabara atatu rimwe ry'icatsi kibisi irindi gerabura n'irindi ryera afise ibigori ryuntuko ivyumwe akabagaze no mu murima urimwo ibigori vyinshi cane rwose bifise ibiti ivyumye ahantu hejuru ku musozi.

Intama zitatu imwe y’invyeyi n’imyagazi ibiri . Iri ahantu mu bwatsi hari n’agashamba kaniniya karimwo ibiti ariko bifise amashami menshi atotahaye y’icatsi kibisi ariko hasa neza cane gose .

Abagabo babiri bari mumurima mwiza cane gose ufise namashugwe biboneka yuko ari umurima wavomerewe neza cane abagabo bampaye ubupira bwicatsi kibisi n'inkofero hejuru biboneka yuko ari abagabo bari mumurima wabo banezerewe

Ivyamwa nk'ipome imicungwe imandarine amatunda n'amatunda adahiye neza inyuma yaho hari imyembe n'amavoka n'ibindi biribwa bitandukanye vy'ivyamwa biri mu soko

Ibijumbu vyiza cane gose vyinshi biri mu kidengeri gisa n'urwatsi rubisi biteretse ku meza n'iruhande yaho hari ikindi kidengeri nk'ico nyene, nyuma yaho hari abagabo bahagaze mu gazo zitanguye guhishira ivyatsi.

Abantu benshi cane bari mu murima uteragiye kijambere bariko barawubagarira bawukuramwo utuntu tw'udukoko canke uducafu, umurima ugera kure cane gose nko ku metero nini, inyuma yuwo murima haboneka imisozi miremire.

Abagore batatu bafise amasuka bambaye ibitenge bariko bararima umurima inyuma yabo hariho ibiti vyinshi bibiri n'imisozi miremire igereza kure.

Menshi cane gose ari mu kidengeri gisa n'ubururu, amabungo ari mu ribimwe mu vyamwa bikunzwe cane gose n'abantu benshi kwisi yose biryoshe bisosa bifise akanovera keza.

Ipera ryeze risa neza riri ku giti caryo rifise amashami menshi cane gose, kimwe mu bitegwa abana bo muri afrika bakunda cane gose bikunda kuribwa.

Ibigori vyinshi vyumye bimanitse hejuru ku biti kugira bashobore kuvyanikira bitari hasi bishobore kwononekara abantu babiri bavyicayemwo bariko barabimanika hejuru kugira ntibishobore kwononekara.

Umugabo ahejeje kwamura imyembe, arik'arayitekera mu mifuko inyuma yaho har'umurima uteyemwo ibigori, bisa nk'icatsi gihishiye ariko bitakuze neza cane gose.

Iteke riteye ahantu riboneka yuko arigiza cane gose ritotahaye risa neza rishobora kuba rifise iva ivyamwa vyinshi vy'iteke hasi mu gihe azobahageze ko barirandura.

Umugore yambaye Igitambara mumutwe n'agapira afise Ishu muntoki yicaye mumurima w'amashu menshi atotahaye ,inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose, n'ibindi vyatsi vyimejeje.

Abagabo babiri umwe yambaye isarubeti y’akazi isa n’ubururu ariko aramura ibigori canke ugasanga ariko arabikuramwo ibikoko mu gihe biba vyagwaye , ari mu murima w’ibigori bikuze biboneka ko vyeze.

Igiti c'ikawa kiriko ivyamwa vyaco, bimwe bihishiye bisa n'umutuku, ibindi bisa n'icatsi kibisi, bifise n'amababi menshi cane gose asa n'icatsi kibisi, ikawa kimwe mu bintu bikunzwe cane gose mu gihugu nk'Uburundi kurimwa kuko biri muri bimwe mubisohoka cane.

Umugore yitamiriye inumugabo bambaye ubupira bw'i catsi kibisi bari mu giti c'ibivenesi ibivenesi biboneka yuko vyari vyeze bifhise amashami meza, kandi biriko rivyamwa akabari biboneka yuko cari n'igiti gikuza.

Ibigoori vyiza cane rwose bisa neza biboneka ko ari ibigori vyumye birimwo n'ukuboko kw'umuntu, ariko arabikoramwo biboneka neza yuko ashobora kubarikarumva irizaruka ari ibigori vyumye cane, kandi bishobora kuba bisa neza cane rwose.

Amapwavoro atatu akiri ku giti cayo maniniya asa n'icatsi kibisi afise amashami y'icatsi kibisi, ariko amamamama y'imvura canke y'amazi bavomereye afise n'igiti kirekire hasi.

Umukozi yambaye impuzu zakazi zisa n'icatsi kibisi ariko aravomera umurima muniniya cane gose uteyemwo, ibitunguru inyuma yaho hari ibiti birebire cane bisa n'icasi kibisi bimaze gusagarara cane gose.

Amabungo atatu rimwe rihiye irindi ridahiye rifise amashami n'amashurwe amashami ahishiye hamwe ayandi adahishiye iri ku bgiti caryo, ariko haboneka amashami gufa.

Umugabo yambaye inkofero afise n'ibibabibabi vy'ibigori ari mu murima w'ibigori weze usa neza, ibigori ni kimwe mu biterwa bikunzwe cane mu bihugu nk'Uburundi, Urwanda no mubindi bihugu bindi vyo muri Afirika.

Yazorigikujwe n'udushungwe tumeze neza duhishiye hagati mugazo harimwo abantu bariko barifotoza bamwe abandi barimu vyabo abandi bambaye imvutano zisa inyuma yaho hari ibiti vyinshi shi n'amazu abinti.

Abantu benshi bari mu soko bagiye gusuma ibirayi n'umugabo afise ikinga ariko ararengana ahantu hari ubuzu bwinshi bwubatse bw'idandarizo ubusa n'ubururu busize amabara menshi atandukanye.

Abagore benshi cane gose bikoreye idenderi vyuzuye icayi bavuye gusoroma n'umugabo umwe yambaye ikoti, ariko aragendera inyuma yabo iruhande yabo akaba hari ibintu vyinshi biteyeho vy'ivyatsi bisa n'imboga.

Igiti c'imyumbati giteretse mu bwatsi, kiriko ivyamwa vyinshi vy'imyumbati. Biboneka ko n'iruhande yaho hari ikindi giti c'imyumbati, kiriko imyumbati miremire cane rwose. Biteretse na conyene mu bwatsi busa neza butotahaye.

Mandarine zitonoye zisa neza zikatiye mu kabakure gatoya, n'izindi zitaratonogwa ziteretse ku meza, nako kabakure gateretse ku meza, iruhande yaho hari agapapuro kanditseko utujambo.

Ibiraya binini cane gose kandi vyinshi , bifise n’ibara ryiza gusa harimwo ibiboneka nk’ibirwaye bimwe bimwe ariko ibindi navyo bigikomeye bifise n’ibara ry’umutuku biboneka kw’ari ibiraya vy’amafiriti.

Umurima urimwo ibiti biteyeko amabungo, amabungo yeze asa neza afise amashami meza cane gose, n'ubwo harimwo amashami amwe amwe ahishiye, ariko amabungo yo areze kandi ararandaranda neza kubiti.

Umurima muniniya uteyemwo imyumbati myinshi cane gose ariko iyo myumbati ikaba ifise amashami biboneka yuko yahishiye bishobora kuba ata mvura nyinshi vyari vyaronse , ariko ukaba uboneka ko wari umurima muniniya cane gose kandi uriko inyumbati myinshi.

Ahantu mu murima har'abantu bashika batatu, babiri bariko barakora mur'uwo murima; uwundi nawe ariko aragenda afise hejuru ikintu kimeze nk'ibakure atwaye ibintu, ngira ashobora kuba yaratwaye ibintu agiye gushira mu murima canke agiye gupompereza umurima.

Imyumbati minini cane itey'igomwe miremire irimwo n'imizi myinshi, imyubati iri k'umunzane; abantu babiri bariko barayipima kugira bashobore kuraba ibiro ifise bashobore kuyishora.

Amavoka meza y'ubwoko bwa ruhere ateretse mu nkoko zitatu, amavoka menshi cane biboneka yuko ari amavoka asa neza kandi aryoshe cane gose yo mu bwoko bwa ruhere, kubayarima barabizi yuko ari amavoka aryoshe cane gose kandi avamwo n'amavuta meza.

Isoko basumiramwo ivyamwa, rininiya cane gose ririmw'ivyamwa bitandukanye: nk'ibitunguru, imyembe, inanasi, n'indimu n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye bidandarijwemwo. Ahantu har'abantu benshi cane gose badandaje hejuru isoko ryabo risakaj'amabati.

Idendo niniya cane gose biboneka yuko bayigaburiye neza, isa neza gose ishobora kuba ifise inyama nyinshi ikaba iri ahantu mu bwatsi busa neza, ubwatsi butotahaye bw'icatsi rubisi busa neza cane gose, iruhande yaho biboneka ho hubatse inzu.

Umwungu uhishiye neza bataramura batarakura mu mirima uriko amababi hejuru y'umwungu ahishiye amwe n'ayandi adahishiye, hasi hariho imizi myinshi cane gwose y'ibindi bintu vyameze hasi.

Imifuko myinshi cane gose itekeye ibirayi ishobora kuba ishika nka cumi n' abagabo babiri imwe yicaye kumufuko uyundi ahagaze ariko araraba iyo mifuko, inyuma yaho hariho akazu inyuma yako kazu hari ibiti vyinshi.

Abagore bashika bane bariko barakorera umurima muniniya w'amashu meza uteye igomwe bariko barawutosora neza kugira bashobore kuwukuramwo ibintu vyose vyoba birimwo bidakenewe vyica amashu canke ubukoko bwinshi bugwaza amashu.

Umurima muniniya w'ibigori vyeze bigeze gukurwa mu murima bikuze, hasi hariho ivyatsi vyinshi vyamaze kumera mwivyo bigori vyinshi kubera ko ibigori vyamaze gukura haciye hamera urwiri mu murima.

Ibitoke harimwo ibihiye bashobora gufungura vy'imihwi n'ibindi bitarasha neza badashobora guhita bafungura ariko bashobora kuvundika bikazoba imihwi imeze neza, ihiye nkibi vyo ku ruhande kandi ikazoba imihwi iryoshe.

Impene niniya yirabura iri ku kiziriko kizirikiye ahantu ku giti, hasi hari igazo ryinshi cane gose risa n'icatsi kibisi, inyuma yaho hubatse inzu.

Intore nziza cane gose zibereye ijisho nyinshi cane, zera zimwe zihishiye n'izindi zidahishiye ziri mukidengeri cirabura nikindi kidengeri iruhande yaco gisa numutuku ariko coco kigaragara.

Ipuwavuro imwe yahishiye cane gose irarenza urugero, nyuma yaho hari izindi puwavuro zeze neza zisa n' icatsi kibisi zifise n'igiti cumutumba kininiya gikuze kiriko ibindi vyamwa vyinshi vy'ipuwavuro.

lmyumbati yandikiye kubiti biriko ishitingi kugira ishobore kumva bashoboye kwikoramwo umutsima inyuma yaho hari ibiti vyinshi bisagaraye vyamaze kuba binini vy'icatsi kibisi bibereye ijisho

Iteke rikasemwo ibipande bitatu n'irindi teke rimwe rikwiriye n'irindi rimwe inyuma rikwiriye riri kugitambara cera, iryo teke rikaba rifise amabara atukura ayandi y'irabura n'ayandi y'umweru ucapfuye.

Igitoka ikirekire cane rwose giteyigomye gisanurwa cimibisi giriko inzego zishika zitatu hasi hari ubwazi bwinshi bw'igazo i ruhande yawo hari ibiti vyinshi cane rwose n'umugabo ahagaze yambaye imbe muzu zisa ni cati kibisi arika ararengana.

Umuntu yambaye inkofero itukura n'umupira yakenyeye yicaye mumashugwe menshi cane afise utubara twera n'utundi dushaka gutukura n'ivyatsi vyinshi cane gose bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Abantu benshi batonze umurongo ushaka kumera nk'umuzingi, bashize amatuta mu ntoki bambaye bamwe bamwe udufukamunwa dukingira ingwara zica muzuru , inyuma yaho har'ibitoki n'ibindi biti bitandukanye vy'imikaratusi.

Umutonore batekeye neza kugira bashobore kuwubika mu buryo butey'imbere bwa kijambere. Umutonore kimwe mu biharagare bikunzwe cane gose n'abantu benshi, iyo bakoze ama manza bashatse guteka ibintu biryoshe.

Amapera atatu ahiye neza akiri ku giti ku shami ryaryo hariko amababi asa n'icatsi kibisi, inyuma yaho har'ibindi vyatsi vyinshi bindi vyimejeje aho hantu mu murima.

Igiti c'imyumbati bahejeje gushingura ahantu cari giteye kandi kikaba kiri ahantu mu murima w'amashu meshi cane gose uteye mwuwo murima n'ibitoki ibintu vyishi cane gose ariko ico giti c'umwumbati akaba ari umwumbati mwiza cane gose uteye igomwe.

Umugore ariko arashira umwavu mukarima gatoyi karimwo ibiti biteyeko itomati ni pwavro, zisa neza cane gose zifise amababi atotahaye y'icatsi kibisi.

Igiti c'amatunda kiriko ivyamwa bihishiye cane gwose bisa neza biteye igomwe inyuma yaho hari umusozi muremure gwose uriko ivyatsi vyinshi vyinshi bitandukanye vy'ubwoko bwinshi.

Ikaroti imwe ikase nizindi zidakase ziri mu mutumba mwiza cane gose ubereye ijisho ziteretse ahantu ku meza y'igiti, ikaroti kimwe mu biribwa bikundwa cane gose mu bihugu biteye imbere.

Umugore yambaye igitambara c'ubururu mumutwe, yambaye n'ikoti itukura ifise n'amabara yera, afise n'igitenge ariko arateragira umurima urimwo ibirayi vyinshi, ariko arabagarira bimwe na bimwe inyuma yaho hari umusozi muremure.

Imifuko y'imiceri igera kuri cumi n'itatu, myinshi cane, iteretse ahantu mu gazo y'icatsi kibisi, iruhande yaho hari abantu benshi, bibonekako abantu benshi bari barindiriye imiceri, iruhande yaho hari amazu n'ibiti bininiya bimaze gusagarara vy'icatsi kibisi.

Ibiharage vy'umutonore, ariko bitaratonorwa bikiri mu mashishwa biri mu kidengeri gisa n'icatsi kibisi ibiharage biryoshe cane rwose abantu benshi bakunda iyo bagiheza kuvyamura bitaruma.

Imyungu ishika itanu isa neza cane gose, iteye igomye. Iruhande ryaho hariho ibitunguru bishika nka bine canke bitanu, navyo nyene bisa neza cane gose, biteretse ahantu ku kameza. Munsi yaho biboneka ko hariho ikidenderi gisa n'ubururu.

Icamwa c'ipera ry'ikizungu ryera indani rikundwa n'abantu benshi, rimwe riramanyuye irindi naryo ntirimanyuye riri kuruhande rifise n'agashami k'amapera hejuru aduga.

Buga mu babiri umwe yabaye ikoti n'inkofero uyundi yambara aga apira bari uburima w'ibiharage urembeye, kandi ibiharage vyamaze kudugira ku birembero bikuze cane rwose bigeze gusarurwa.

Igitegwa c'ipiripiri nyinshi zitukura gisagaraye gifise amababi y'icatsi kibisi, giteye ahantu mu rugo rw'umuntu mu karima gato k'igikoni.

Umurima uteyemwo amabungo menshi cane gose ariko atarasha akiri intorobwa ari Ku biti akiriko ararandaranda m'umurima, hasi ntakintu nakimwe kihateye Hari ibivu.

Umugabo yambaye ishati n'agapira indani kera yambaye n'agafukamunwa gatukura n'ipantaro yirabura afashe igitegwa c'ivoka kiri kugiti caryo ritaramugwa ariko araryerekana.

Intore nyinshi cane zifise n'ibishishwa inyuma bisa n'icatsi kibisi, kimwe mu biribwa bikundwa cane ngaha muri afrika, mu gushira mw'isose abantu benshi barayikunda iyo birimwo iki kiribwa c'intore.

Ibiharage biteragiye birimwo imirembezo ariko ibiharage bitaratangura kudugira kurivyo birembezo, mu murima muniniya gose urimwo ibiharage biteragiye bitotahaye, bahaye amazi menshi akwiriye.

Umugabo umwe yambaye agapira kera n'ipantaro idugije igera mumavi ari mu mwonga ahantu hari amazi menshi cane gose bateramwo umuceri ariko arawuteragira iciriye amabango menshi cane gose.

Umucera imbishi cane rwose budatonoye ukiri mu mashishwa kimwe mu biribwa bikundwa cane ngahe i wacu uburundi no mu bindi bihugu nibaza yuko arindya ikundwa cane rwose n'abantu benshi bo mu bwoko butandukanyi.

Ibakure zitandatu zigizwe n'ibiribwa bitandukanye iyambere irimwo isoya, iyindi irimwo ibiharage, n'iyagatatu ikurikira irimwo ibiharage vyerurutse, iyakane irimwo ibiharage bitukura, n'ibindi n'ibindi.

Umufuko utekeyemwo ibiharage urimwo n'akantu k'indome ka: k na t. Umufuko wera muniniya urimwo ivyo biterwa, ibiharage bikaba biri muri bimwe mu biterwa bikunzwe cane.

Umuntu afise igiterwa c'igihoke mu ntoki ariko aragihungurura bukebuke abishira hamwe n'ibindi bihoke biri hasi, yahejeje guhungurura akura ikindi giterwa.

Igiharage gisa neza cane gose giteye igomwe biboneka ko ar'igiharage cavomerewe neza cane gose gifise n'amababi asa neza cane gose y'urwatsi rubisi rusa neza cane gose bikaba biboneka yuko ar'ibiharagi bishobora kuba biryoshe gose.

Ibiyobe vyinshi bitekeye mu magunira atanu harimwo n'intoke ziko zabikoramwo z'ibitoragura zikuramwo ibihumbwa bitameze neza i ruhande yaho hariho n'uwundi mugabo na wenyene ahagaze bakaba ari abagabo babiri inyuma yaho hariho niyoindimwe mfuko biboneka yuko ari imifuko yahejijwe gutoragurwa.

Umuntu ahagaze mu mupfuko mw'ishi cane rwose iteka yemeza iyera iri i ruhande y'inzu y' umuntu irimwo ikinga indani n'ibindi ikinga bibi ku ruhande y'inzu riryamitse mutwatsi i ruhande y'iyo nzu hariho ho ibindi bigora ivyi nishoboreko barasarura abantu barimwe.

Ibiharage vyitwa musirimu bikunda kuboneka cane gose kw'isoko ku beyi ntonto izimbutse bikaba bikundwa n'abantu benshi cane gose bo mu bwoko butandukanye bo mu bihugu vyo muri Afirika.

Ibigori bihunguruye vyumye vyinshi cane biri mumufuko n'ibindi birihasi kw'isima bataratekera mumifuko ibigori kimwe mubiribwa bikundwa cane umustima mubihugu vyongaha muri afurika .

Ubumegeri ni bumwe mu bitegwa bikundwa cane ngaha mu Burundi harimwo intoki z'umuntu ariko arabutora abwerekana, uwo muntu asa n'umuzungu. Ubwo bumegeri bukaba buri mw'ibakure yiwe.

Ibigori bandikiye ku biti biri mbere y'inzu iyo umuntu vyumye bisa neza biteigomwe ugeze gushobora gusyeshwa bigakorwamwo umutsima abantu bashobora kwihereza.

Isoya zimwe batoboye n’izindi bataratobora ngo bakureko ibishishwa vyazo, n’izindi bariko baratekera mu gafuko zireretse ahantu ku meza niniya y’imbaho.

Umugore ari mu soko, ariko arapima ibiharage biboneka yuko ar'umudandaza w'ibiharage, akaba ari no mu soko ririmwo ibintu vyinshi cane gose, biraboneka ko ar'isoko rishobora kuba ridandarizwamwo ibintu cane cane vy'imfungugwa.

Isoya bashize ahantu hari urume hashushe cane zatanguye kumera kubera ziri ahantu hari amazi hashushe zishobora kuronka ingaburo zose kugira zishobore kuguma zikura nkuko vyari kugenda ziri mw'ivu.

Ubushaza bwumye buri mu murima bumeze neza bubereye ijisho bufise ibara rishaka guseruka ryiza rihishiye buri ko burakamwo izuba busa n'ubugeze gukurwa mu murima.

Agati gafise amashami y'icatsi kibisi, gafise n'amashurwe y'icatsi gihishiye, agati kamaze gusagarara gateye ahantu mu mwavu gose, gasa neza cane gateye igomwe.

Agakopo n'udufuko tubiri duteretse kumeza. Udufuko tubiri turimwo ibiyoba bikoboye bikuyeko amashishwa. Inyuma yaho hari ishamba rirerire ririmwo rirarasiramwo akazuba. Risa neza cane.

Ibiharage bifise ibara ritukura bakunda gutazira Musirimu mubihugu nk'Uburundi ,Ibiharage bikunzwe cane kwisoko birashoka cane gose, Ibiharage bikundwa n'abanyagihugu cane

Isoya nyinshi ziri mugafuko kamwe batekeye; izindi nazo batarazitekera ariko nyinshi cane, zisa neza , zisa nizigeze gushobora kujanwa gusyeshwa bakizikoramwo ubuyi.

Ibigori vyiza cane rwose bibereye ijisho vyumye, bamanitse hejuru kugira bishobore kuma neza. Bigeze gushobora kujanwa gusyeshwa, bigakorwamwo ubufu canke bigakorwamwo ubugari bashobora gufungura abantu.

Ibiharage vy'umutonore bifise amababi y'icatsi kibisi harimwo n'amaboko y'umuntu ariko aravyumviriza yuko bimeze neza biteye ahantu mugashamba heza cane hateye n'ibindi bindi biribwa umuntu akenera.

Ibiyobe bahejeje kurandura biri mumurima bariko barasoroma harimwo nimizi myinshi ariko bikiriko ivyondo, ibiyobe vyeze cane gose bisa neza biteye igomwe.

Intete nyinshi z'ibiharage vyitwa musigimu bitukura zishise n'amabara yera ibiharage bikunzwe cane gwose n'abantu benshi ni, kuko nibiharage biryoha bininiya, kandi bigwira cane gose iyo bitezse.

Ubwishaza bwinshi cane gose butonoye bwera burunze ahantu hamwe. Ubwishaza bukaba buri mu biribwa bikundwa cane gose mu kibanza c'ibiharage n'ubwo bidafise vitamini zingana n'ibiharage.

Ibiyobe vyinshi cane gose birunza ahantu hamwe bikoboye amashishwa biri mu sahani babishizemwo kugira bashobore ku bifungura biteretse ahantu ku meza y'imbaho nziza cane gose isize vereni.

Ibiharage biri mwubakure, ibiharage vyera bisa neza cane gose, ibakure irimwo ivyo biharage ikaba iteretse ahantu biboneka yuko ari ikirago kijishe c'irabura gisize ibara ry'irabura.

Akazu k'ivyuma gasize ibara rishaka gutukura karimwo ibigori vyinshi cane gose vyanikiye kuvyuma, kugira bishibore kwuma neza bitari hasi ngo bashobore kubitunganya mw'ihinguriro.

Ibiharage vy'ubwoko butandukanyi rwose biri mu mifuko yabankoreye nabi imipfuko minini ya cane rwose biboneka ko hari ahantu vyari ko bidadandarizwa mugabe boneka ko vyari biharage vyiza rwose cane ushobora gufungura kwumva kuru iyo ibiharage bimeza zimeza gose.

Amasaka menshi cane gose ahishiye, asa n'ibara ry'umutuku, ahejeje kwamugwa menshi cane, kimwe mu biribwa bikunzwe cane iyo bikozwemwo ubuyi, umusururu.

Umukobwa afise igicapo k'umubiri wiwe c'ishurwe, yambaye akajipo kagufiya yicaye kw'ibuye, yambaye n'agasutiye n'igitambara mu mutwe ariko aragosora ku rutaro ibiharage.

Umurima muniniya cane gose uteyemwo amasaka yumye ageze gukugwa mumurima bashobore kwanikigwa umurima ungana n'imetero nka zitanu canke cumi ugerageje mubunini bwaho

Umurima ufise amabango menshi cane gose adaharurika uteyemwo ibijumbu bifise amababi meza cane y'icatsi kibisi menshi amwe amwe ahishiye ayandi ataramera neza ngo akure.

Umurima uteyemwo ivyatsi bitotahaye vyinshi cane gose bisa neza cane gose mumurima muniniya, inyuma yaho hari ibiti biboneka yuko ari bininiya cane gose, bifise ibara ry'icatsi kibisi ritotahaye risa neza gose.

Ibiyoba birunze ahantu hamwe bisa neza, ibiyoba biri mu biribwa abantu benshi bakunda gufungura kandi bifise akamaro kaniniya mu mubiri w'umuntu bifise na vitamine nyinshi zimeze neza zongereza intanga z'umugabo canke z'umugore.

Imifuko ishika kuri itanu ry'ibiyobe bitekeye neza, abagabo babiri bariko barayikoramwo bakuramwo utuntu tumwe tumwe dushobora kuba tutameze neza muri ivyo biyobe bisa neza bibereye ijisho.

Umurima w'igitegwa c'isoya zikuze zigeze kwamugwa ariko zitaruma, zirindiriye kuma kugira zishobore gukugwako mw'uwo murima bashobore kuzikata kata hejuru, umurima mwiza muniniya utey'igomwe.

Abagore benshi cane gose bambay'ibitambara mu m'umutwe bafise intaro ziriko amasaka bariko baragosora, umurima w'amasaka urimwo ibiti vy'amasaka vyumye, biriko biratangura kuma cane gose n'ubwo harimwo n'ibitaruma.

Umugore yitandiriye w'umwirabure, afise amasaka mu ntoke, biboneka ko ari mu murima w'amasaka ashobora kuba ari menshi cane gose, ariko biboneka ko yari yeze asa neza bashobora no kuyakoramwo ubundi b'ufu.

Ubwishaza busa neza bupfise ibara ryicatsi kibisi bukasakase bwinshi cane bwose burundiye ahantu hamwe kimwe mu biterwa bikundwa cane muri afrika canecane mu burundi, mu rwanda no mu bindi bihugu vyo muri afrika.

Ibigori vyumye bisa neza cane gose biboneka yuko ari ibigori bigeze guhungurugwa, ibigori bashobora gukoramwo umutsima mwiza cane gose w'ibigori uryoshe cane biboneka yuko iruhande yaho hari inzu y'umuntu.

Ibiharage biteretse kw'isima vyatanguye kumera, biteretse ahantu hari urume rwinshi cane gose rutuma ibiharage bironka ingaburo nyinshi cane gose zitandukanye nkuko vyoba biri mw'ivu bikaba bitanguye no kumera.

Umurima muniniya w'amasaka ageze gusarugwa. yumye asaneza bashoboye gusyesha bakanayakoramwo n'ibindi bindi, nk'ifu y'ubuyi n'iyizindi nzoga z'ikirundi.

Ibiterwa bateye ku mabango neza vy’icatsi kibisi vyinshi cane gose bitonze ku murongo , inyuma y’imetero nka zitanu hariho ibiti vyinshi cane gose biteyeho birebire , binini bimaze gusagarara.

Abagore benshi cane bamwe bicaye abandi bahagaze bambaye ibitambara mu mutwe, imbere yaho hari ibidengeri birimwo ivyo bimbuye n'umwana umwe akiri muto ari kuruhande inyuma yiwe hariyo intebe bicarako.

Umurima muniniya urimyemwo umuceri mumwonga uciyemwo ibipande bigiye bitandukanye ,umuceri urimye k'umurongo, umugabo yunamye ariko arawukoramwo araba y'uko ushinze neza, umeze neza.

Umurima munini cane utuyemwo ibihoke bakoramwo amavuta y'amakoto bashobora gutekesha kandi meza cane gose y'ibihoke, akaba ari n'amavuta abantu bakunda cane gose.

Ibigori biteye umurima muremure cane gose biteye igomwe bibereye ijisho umurima ugera kure cane gose ushobora kuba ungana n'ihegitari inyuma yaho hari ibigori bimwe bimwe umengo vyaratanguye guhishira

Intete nyinshi cane gose. zisa nibiyobe bikaranze uwundi mwanya zigasa n'ibiharage biserutse bifise ibara riserutse ariko biboneka nkibintu biribwa kandi bisa neza cane gose

Ubumegeri buri mu kiganza c’umuntu nubundi bwinshi cane gose buri mu kagunira kera, ubumegeri busa neza cane gose aruko babwashe uwo munsi nyene kubera ko buracafise ibara ryiza.

Ibigori vyumye bisa neza cane gose, biboneka yuko ari ibigori bariko barakurako ibishishwa vyavyo, bikaba biboneka kandi ko ari ibigori bihunguruye bishobora kuvamwo ubufu bw'ibigori bw'umutsima buryoshe cane gose.

Impene nyinshi cane gose zissa amabara atandukanye ziziritse zizirikiye ku b iti vyinshi cane gose birahantu mu gashamba biboneka yuko ari impene myinshi cane gose zishobora kuba zari zagiwe kugurishwa canke zishobora kuba zari zazamubahohantuku chobore kurisha.

Inka nyinshi cane gose z' amahembe maremare zagiye kurisha ahantu haniniya hari ubwatsi busanzwe n' ibiti vyinshi cane gose bimaze gusagarara bininiya ariko bitaraba birebire cane gose.

Inka zitatu z'i filizone ziri ko zirarisha ahantu hari ubwati bumwe bumwe bwumye n'ubundi butarumba bumeze neza utonze ku murongo ahantu hameze neza hasasiye.

Inkoko nyinshi cane z'amabara yera zikiri imiswi ziri mw'iyororero ryazo rya kijambere rihinguwe neza, hasi bahasasiye ivu ryinshi risa neza ryo ku mucanga.

Ikigurube kininiya cane kivyibushe gihagaze mu sondori kiriko kirafungura inyuma yaho hari uruhome runiniya rusize amabara abiri, ibara rimwe risa n'irishaka kweruruka, irinda risa n'irishaka kwirabura ariko risa nk'isima.

Ibibuguru vyinshi cane gose, bimwe vyera ibindi vy'ayandi mabara, ibindi bicangacanze bifise n'ayandi mabara atandukanye, biryamye hasi, ahantu vyororewe, imbere yaho hariho ahantu bazubakiye zishobora kuza zirafungurira.

Ubundandarizo bw'ibintu bigiye bitandukanye nk'ibikinisho vy'abana n'ibindi biribwa abantu bafungura, n'ivyo kwambara bigiye bitandukanye nk'ibirato n'amakanzu n'ibindi bindi.

Inkokokazi iriko iragenda ivyishube isa neza ifise inyama nyinshi iri hasi ahantu har'ivu iruhande yaho har'utuntu tw'utwamwa duteyeho dusa n'icatsi kibisi.

Ahantu har'ivyatsi vyinshi, hepfo yaho har 'urupangu rurimw'inzu niniya irimwo amabati ,yubakishijwe amabuye ahiye musi yaho haboneka nkaho bashobora kuba bakorera ibintu vyinshi bitandukanye.

Impene zibiri imweweko barayitera urushinge biboneka yuko yari naziritse hari n'umuntu ayifashe kugira ntishoboye kwinyagaza uwundi nawe, ariko arayitera urushingwe biboneka yuko yari umugore.

Ingurube zishika zitanu ziryamye mu bisiyeri bazisasiye aho zirara hari iruhomye rw'isima rukomeye cane rwose zikaba ziryamye zisinziriye ziracacuzi noneho.

Inkoko nyinshi cane gose utoshobora guharura ariko biboneka yuko harimwo isake n’inkokokazi ziri ahantu mu nzu zayo hari n’amubi menshi cane gose bishoboka yuko zishobora kuba zakweganye amubi

Amagi menshi cane gose yera abize mu buryo bwa kijambere kimwe mu biribwa bitangwa n'inkoko bikundwa cane gose ngaha muri Afrika bifise na vitamine nyishi cane gose mu mubiri w'umuntu.

Uduswi tw'inkoko dusa neza twera tubereye ijisho, turiko turakorwamwo amaboko n'umuntu ,turi mu gikoresho ca genewe kubikwamwo uduswi tukiri duto kugira dushobore gukura neza dufise amagara meza.

Impene nyinshi cane ziziritse hasi hariho ivyondo vyinshi inyuma yazo harimwo abagabo batatu bahagaze baziragiye izo mpene inyuma yaho hari agasozi gateyeko ubwatsi bwinshi bumwe bumwe bwumye.

Inka nyinshi cane gose z'ifirizone n'abagabo benshi cane bazikikuje, bahagaze mu gazo ryinshi cane gose, rirashemwo akazuba, ririmwo n'ibiti vyinshi bimaze gusagarara biraba birebire.

Inkoko nyinshi zitandukanye zifise amabara menshi zimwe zirabura izindi zera n'ayandi menshi atandukanye zimwe ziriko zirafungura ituruto, izindi ziri munzu yazo yazigenewe.

Ingurube niniya ivyibushe itey'igomwe, ifis'amabara yera n'ubwoya bwinshi cane gose, yugaraniye ahantu munzu kw'isima, iruhande yaho har'uruhome rufis'amabara abiri atandukanye, kandi rumeze neza.

Inka nyishi cane gose zishobora kuba zishika nka cumi zitandukanye amabara zagiye kurisha ahantu hari ubwatsi bwishi cane gose busanzwe akaba ari n'ahantu biboneka yuko hariho n'ubwatsi bwumye inyuma y'ahantu inka ziri.

Ingurube niniya ifise ibibara vyibicirirane; itey'igomwe; y'ingore, iriko iragenda ahantu murugo, inyuma yaho hari urupangu guguruye rusize amabara atukura; n'ingazi iruhande yazo buririrako mu kuduga ku nzu.

Ingurube zine ziri munzu yazo zitatu ziriko zirarira mukidengeri cazo zirimwo zera zivyibushe zisa neza ziteye igomwe hasi hakaba hari umwanda wazo bashobora no gukoresha mugufumbira umurima

Ingurube niniya cange rwose iryamye hasi ihejije kuvyara ubwana bwayo cumi na kamwe bwose bukaba burundanye ku mabere yiyo ngurube buriko buronka kugira bushobore kuronka amata bukwega.

Abagabo bashika kuri batandatu bambaye ubupira busa nabandi babibir umwe yambaye isurubeti uwundi yambaye agapira kirabura bafise inka bariko bararaba inyuma yaho hariho indege nini.

Amagi menshi cane y'inkoko ari mububiko arimwo abitswe kijambere, menshi cane, amagi akaba ari mubiribwa bifise vitamin nyishi cane mumubiri umuntu wese akenera buri musi.

Inyama nyinshi cane z'ibitunrwa bahejeje kubaga, bamanitse hejuru ku vyuma kugira ntibishobore kononekara, bashobore kuzibika neza, ata ngorane n'ubwo zitari aho zishobora gukonja ngo naho nyene ntizononekare gusumba.

Ingurube ziri mu ruhongore gwazo rwubakishijwe ibiti ziryamye, iyindi yicaye ihagaze iriko iraraba hasi; hasi hari isima isasiye izo ngurube ziryamyeko.

Intama nyinshi ziriko zirarisha ubwatsi imbere y'amazu yubatse inyuma y'izo ntama yubatse neza ku buhinga bwiza asa neza ahantu hari n'amashurwe azunguruka iryo gazo intama ziriko zirarishamo.

Inkoko ziriko ziratoratora hasi utwatsi dusa n'icatsi kibisi, inkoko kimwe mu biribwa vy'inyama bikunzwe cane gose mu bihugu vyinshi cane gose bashobora kuba borora.

Ingurube nyinshi cane gose zororewe ahantu muruhogore rw'ubakishijwe ibiti bisakajwe amabati harimwo umugabo ariko arazikorera aziraba mugabo.

Inka nziza cane ibereye ijisho n'iyindi irinyuma yayo zihagaze mumugazo ahantu hari ubwatsi busa n'icatsi kibisi ariko giserutse nziza cane gose ivyibushe .

Abantu benshi bariko barahinda inka, baziragira bazegez'inyuma kugira umu veterineri ashobore kuraba yuk' atanimwe irimwo irwaye, yambaye ikanzu yabigenewe kugira ashobore kuzipima.

Idendo zishika kuri indwi canke umunani ziri ahantu munzu yazo ahantu ziriko zirafungurira hasi hari ivyatsi vyumye bazisasiye kugira zishobore kuba ahantu hameze neza hubakishijwe amabati menshi.

Inka nyinshi zissamo hembe maremare ziri ko zirarisha mu gashamba agashamba akarimwo ibiti vyinshi birebire bitotahaye inyuma yaho hariho ikiyaya.

Agakende kirabura kari mu biti bifise amashami menshi cane gose, n'amababi menshi amaze gusagarara, amwe ahishiye n'ayandi adahishiye. Ni kimwe mu bikoko bikunda cane ibiti.

Igikona gihagaze mu gazo ryinshi cane gose risa n'urwatsi rubisi ico gikona kikaba cirabura, igikona kiri kimwe mu bikoko biguruka hejuru cane gose bigera kure.

Imbeba ya mushushwe ir'ahantu mu gashamba, iri ku gati gatoyi cane gose ifise ubwoya bunini inavyibushe niniya ifise utwiso twirabura n'akanwa gatoyi n'utuboko dufatanye.

Inyoni nziza cane gose, imwe mu nyoni zikunzwe kuvugwa ko ar'inyoni zerekana amahoro, iyo uyibonye ahantu biba vyitwa ko aho hantu har'amahoro. Ir'ahantu mu bwatsi bukeya cane gose harimwo ubwumye n'ubutotahaye bukeya.

Akanyoni ka mushushwe gafise amabara menshi atandukanye kicaye mu giti c'amapera kiriko ivyamwa vyaco. Bimwe muvyamwa bikundwa cane gose n'abantu benshi babanyafrika.

Akanyoni keza cane rwose kari ahantu ku giti, igiti giteretse ku mashami kandi amashami meza cane rwose y'icatsi kibisi aryoshe kubona cane, inyoni ikaba yariko iraba ku ruhande.

Inyoni ya mushushwe ifise amabara atatu rimwe ryirabura irindi ryera irindi ryirabura ariko rishaka guseruka, irahantu mu gishanga kirimywo amazi i ruhande yabo hariho ubwaci bwinshi bw'ubusinzi.

Inyoni nziza cane gose ifise amabara menshi atandukanye, ivyibushe ihagaze ku gati gafise amashami menshi ashika kuri atatu, n'amabara menshi atukuye.

Akanyoni k'inuma gahagaze mu giti gifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi, inuma ikaba iri mu bikoko vyitwa ko vyerekana ikimenyetso c'amahoro. Ahantu hose ubonye inuma haba hari amahoro.

Igihuna gihagaze k'ugiti co mwishamba igiti gifise utu babi twishi duto duto twicatsi kibisi n'amashami meshi ashika kuri atatu ariko adafise amashami

Akanyoni gahagaze ku giti kiriko kirarandarandako amabungo ,kiriko n’umusegetera ubosheko , igikoko kimwe mu bikoko bikunze kugurukira hejuru cane gose .

Menekeza cane bose harahana, kuko iti gifashwe n'amashmiamashami biboneka yuko ari amashami y'ibiharage canke y'ibindi bitegu zi ari vyo vyose, ariko amashami meza akaba ari n'agafoto gasa neza cane kose kabereyijisha.

Agakoko karekare ko mw'ishamba k'umusumbarembe , kari mw'ishamba ,rininiya ririmwo ibiti vyinshi ,inyuma yaho hari ivyatsi vyinshi bigiye bitandukanye, vyimeza bimwe bimwe mushamba bimenyerewe cane.

Akayabu gatoyi gafise ibara rimwe ryirabura irindi riserutse n’irindi ryera n’irindi rishaka gusa n’umushatsi uhishiye kicaye ahantu mugiti, igiti gifise amashami abiri.

Agakwavu gatey'igomwe kanininya kavyibushe Kari mumurima w'isoya, isoya nyishi cane gose, zisa neza zicasi kibisi, zitotahaye zifise amabara meza cane.

Inkende ifise urushato ruserutse iriko iragenda mu gashamba k'ivyatsi vyinshi vy'ugwiri bihishiye, inyuma yaho hari ishamba ryinshi cane gwose ririmwo ibiti vy'urwatsi rubisi.

Utunyoni dutatu twamushushwe tw'amabara menshi atandukanye:nkayera, n'ayirabura, nayasa n'icatsi kibisi ,n'ayubururu, duhagaze kugati ahantu inyuma yaho hari umusozi muniniya uriko ivyatsi.

Idendo niniya ivyibushe iteye igomwe ifise umunwa usongoye urimwo agati kicatsi kibisi iriko iragenda ahantu kumucanga atakindi kintu nakimwe kihari hasi hakubuye neza.

Akabwa gahagaze mu bwatsi busanzwe cane rwose, inyuma yaho hari ivyatsi vyaduze birebire vy'ugwiri vyimeza mu vyatsi bisanzwe vyimeza ahantu henshi.

Inyoni niniya gose y'umusambi ihejeje kw'irobera ifi mumazi menshi cane gose y'ikiyaga ateye igomwe agera kure cane gose, amazi asa neza gose abereye ijisho

Imbogo ihagaze mu bwatsi bwumye, inyuma yaho hari ivyatsi vyinshi cane rwose n'ibiti vyinshi cane rwose vyameze bimeze nk'ishamba rinini. Hejuru y'iyo mbogo hariko akanyoni gatoyi gatuje.

Akayabu ko mw'ishamba gashavuye gafise amatwi ameze nkamahembe kagira n'urushato rukakaye rumeze nk'urwintare n'umunwa umeze nk'uwintare eka vyose vyako bishaka kumera nk'ivyintare kubera ko ari akanyeshamba.

Akabwa kari mu gashamba karimwo ivyatsi vyinshi n'udushurwe tumwetumwe twimeza mu mashamba, ivyatsi bimwe birahishiye ibindi bisa n'urwatsi rubisi ariko bisa neza bibereye ijisho.

Agakoko kitwa umusambi kari mumazi gafise amabara yubururu nayerurutse gafise ubuguru burebure n'umunwa muremure usongoye, n'akantu gashaka kumera nkihembe hejuru kumutwe kamanuka.

Igi rimwe n'umuswi uhejeje kuva mw'igi, biri ahantu hari umwavu mwinshi hadasa neza cane gose hari utuntu tw'uduti tumwe tumwe tugiye dutandukanye twumye cane gose n'ivyirabura.

Akanyoni ko mwishamba, gafise umunwa muremure gafise n'ijisho rishaka gutukura, gafise n'umutsembe muniniya n'utuguru dutoya, gahagaze ahantu mw'ishamba m'ubwatsi bumwe bumwe buhishiye n'ubundi budahishiye.

Inzoka y'incarwatsi iri mw'ishamba, ahantu hasi hari ibivu vyinshi n'utwatsi dukeya hateye igiti c'isombe kimaze kuduza amababi ariko kitaraba kininiya cane.

Ingurube yo mw'ishamba ifise ubwoya bwirabura cane gose kandi bwinshi iriko irirukanka ikaba ifise umunwa muremure iriko iriruka mw'ishamba rininiya cane ririmwo ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi.